dɔwɔlawo le xɔ táme hele dɔwɔm, woɖó dɔwɔ kuku ɖe ta wodó dɔwɔwu, amaɖewo nɔnyi amaɖewo bɔbɔ, dɔwɔnuwo le wogbɔ

Abladotɔtɔe, atadi, shitɔ, makaɖoni, koklozi, sabala, e mɔlu kple ayi wo le agba ʋi me.

Ɖeviwo nɔ dzidzɔ kpɔm nɔ anyi ɖe ati dzi. Kotoku le wo gbɔ gba e aŋego kakɛ le wo gbɔ. Ga gaŋgui kple gangui kuklui aɖewo le wo gbɔ. Wodo e atalegbe, wodo awu ɖeka nɔ anyi ɖe atsia ete tɔ dzi.

Ɖevio le amidzraƒe kple wo dzilawo, wotsi tsitre, wodo awu. Wotɔ ɖe teƒe ma le tsitre, ameaɖewo le mɔ dzi, lɔri le wogbɔ, nudranu vovovowo le wogbɔ. Ameaɖewo le siggn board dzi le ɛɛ a ŋgo ɖe asi.

Amewo do kot, wole tsitre, ɖaka le gakpodzi le wogbɔ, ame ɖeka dzeklo, amea ɖewo nɔ anyi, amea ɖewo ɖo kuku, wodo awu yibɔwo, wonɔnyi ɖe gbe dzi, amewo tsi tsitre.